Cal latin anyaka ma omako nyanaya icinge ma ki cinge ma lacam omako cente i ngete bene tye baket ma oketo nyanya iye ki kavera pill

Cal tong gweno makimako ci ki boyo kome me cake ki i kore me o kede i pyere ki pot labolo ma ter lokke ni gweno man gitye tic kwede me tingo cik mo me tekwaro onyo gitye ka wot kede gitere i kamo.

Cal muni aboro ma gitye ibar odilo acel tye nget madit ma oruku kor bongo macol pyere macol ki war macol ki abicel tye lutini ma guruku kor bongo makwar ma ocero matar ki pyere ma bulu latin acel tye ma oruku kor bongo ma bulu ki pyere ma bulu ladit ti ka nyutu it lutino gin ma omyero gutim idi bar